Kino kizimbe nga kilungi inho bakizimbisa amatilibona. Nga ghansi gh'ekizimbe ekyo nga ghemeleilegho abantu, ghaligho nh'emmotoka nga isatu nga aye ndheru.

Abaana nga bali kutambula nga basibyeku ebidhomolo ku gaali, omulenzi nga nha gemyeku egaali mu makono omughala nga nhali ku musindhika. Omughala nga ayambaire ekiteteyi ekya kasayisayi.

Abakazi nha basaadha batyaime mukatale era batundha bya kulya era omukyala oghundhi alambaire aghali bizinhensi ye gha panze ayunhi nhe emboli, omukyala oghundhi atyaime aghali bizinhensi ye ghaligho mwoogo, omusaadha atyaime aghali bizinhensi ye ghaligho enhanha.

Endhuki edhebunze kumuti.

Eyo nnhandha era kumbali okwenhandha nga kuliku obusisira bazimbaku obusisira nga buli mukisansa

Abaghala basatu bali mu luguudho bali kutambula nga bava amaadhi nga ela oghundhi yetwise ebidhomolo, oghundhi nga agemeile akadhomolo nga yetise ekidhomolo yagemera akadhomola akandhi mu mukono. Nga ela oyo agemeile, ayetiise ekidhomolo ekinhenhe nhagema nhakadhomolo mu mukono ayambaile sikati ndhilugavu nha kabulawuzi...

Emmotoka yetwise amatooke nga kwemeraire ku omusaadha nga nhi kumotoka okwo kuliku tundhubali eya kasayi sayi.

Omusaadha atyaime kukyalani era nga alingirire eno ghansi agho ghaligho ebbafu nga eri mukala eya kasayisayi kusaidhi kule nga kuliku ekisawo ekyengoye.

Kinho ekizimbe kya kalinha ekya zimbibwa nha matilibonha, kubonha kubonha ki mensuka bu mensuke era nga ekighanvu nga kyambuka ghaigulu era ghaigulu ghakyo eree nga eriyo ebileeli, eriyo ekinhoni kyonha kiliyo mwi bbanga.

Omusaadha nga alikusilingisa aka gaali nga ali kwidha saidhi enho nga ayambaile enkofiira eya kasayisayi ku mutwe, nga einhuma ele yava eliyo abantu banna. Omuntu oghundhi ali kumbali okw'oluguudho nh'ababili bali ku muvaaku einhuma nga bambaile engoye olwelu nh'olwa kasayisayi nh'oghundhi nga ali ku lukonko olw'engila.